Kic tye iwi ature ma papol ature man nen mwonya mada kic tye ka cwiyo moj ature man kic gin mito ature dok bene ature gin mito kic.

Abim gin angwen gitye i dilum abim magi gin weng gitye ka camo gin mo I kine cam man tye i ye cam matye alum alum kicam matye ocwak ocwak.

Dako ma oboyo wiye ki latam ma kwar tye ka wot kun en obyelo adite ma otoko iye jami mapol i kine tye iye pala panga koc papap kavera gutiya ki dong gwana abula ma en otweyogi kacel i adita meno en nen cito ka mabor.

Lyeci aryo madongo tye ka wot idye park tar lakgi weko gimwonya mada yitgi lac calo odero idi ngegi tye iye winyi ma kilwongo ni okwik.

Bim mubedo idi lim Kun bim man bim mutii bim madit yec kome dwong mada kun wange col wange kwar en tye ka cam idi lum ma obedo ma obedo idi lum ka ma yadi yadi tye iye bim gibedo idi lum pien gin gicamo lum ki bene gimaro bedo iwi yadi ma tye maboco Kun gin gituko iwi yadi dok bene gicamo pot yadi bim man tye ka cam kun oketo cinge idoge

Labwor ma laco ocung i di lum lum man giti madong giti ka two woko ki piny ti lum madyak dyak labwor man tye ma tyene ma gungec ongun woko en tye ka neno piny ku nen calo labwor ma kec tye ka nekone dak mito nongo gin acama mo

Lugwe odilo ma mon gitye ka gweyo odilo i dye bar, dye bar meno ma tye mwonya tutwalli kijwero opire marom dok bene kilingo ki rangi matar lugwe odilo man weng guruko bongo gweyo odilo marom.

Pii ma mol amola tye ka mol ki kero matek tutwal idi pii man opong ki godigodi pii man ki iteng opong ki lum ki yadi yadini tye gitye kala ma obedo alumalum iteng pii man bene tye iye yadi mutwo otwo kabedo man nenone mit tutwal dok ka ipor apora iporo ki Karuma.

Kic tye ka tuk idye lum kun kato akata ki inget yat ma aturene peke kic maro ature pien cwiyo moce me konye yubo moone yat ma aturene pe kic nongo konye peke me pye iwiye.

Laco ma ocung oten mot iwi got ma tye idi nam en omako goli icinge kun tye ka yuto rec laco man ocung iwi got kun piny dong tye macol col pien ceng tye ka poto woko dero ceng tye ma nen orange ki dong kom ceng tye ma nen dong ocwakocwak piny ocido woko dong.

Odwel lee ma tye iye kala murubbe kala ma obokobok ki dong kala matar nen kwackwac yer maboco ma olot atiratir tye idyere atir.

Awal pii aryo ma kiyubo ma patpat acel ki dodo awal gin adek kun kiyabogi maditte ki piny lubo ma ladyere ki matidi ki i wiyeacel tye awal acel keken kun kikubo lamat pii ki i wiye awal pii konyo me gwoko pii ki me mato pii.

Cuk kacato jami acama ma polle weng obedo nyig yadi jami acama man kiryeyogi maleng i wimeja i kine tye iye nyanya labolo mutung gulu lamon ki dong jami mapol ata lucat gubedo mot kun gikuru kac tomagi.

Mon ocol gin adek gitye ka wot i yo lum kun gitye i rek me namba acel-li oruko gomaci oboyo wiye ki latam matar me namba aryo-ni oruko bongo mabor ma kalane tye latepolo me namba adeki oruko bene gomaci ento otingo latin i cinge.

Yat madit ma nen mwonya tutwal ma ryeny aryenya yat man nyige tye mapol tutwal dok bene yat man neno mit tutwal.

Twon ot madit ma kicweyo odong mabor tutwal ot man kilwongo ni gurofa dok bene udongo mabor lamal pud gitye ka cweyone acweya dak bene koo ma ki goyo i komme me konyo itu malo ka kicweyu ka ma lamal mal pud peya ki kwanyo i komme

Dako obuto piny kun otero obolo ma obuto ite tipo ma en tye ka cat iye en tye ka cato layata ki mayunu mukene ma tye ma kiyeto wiyeo eni cuk ma kitye ka cat iye cuk man tye idi bar kun jami catgi tye ma guhryeyo ingegi ma kiummo wiye kun mukene ma gitye kacatoneni tye idi bar ka ma tye inyimgi gin gutero bolo man kun guteno tere ki got wek yamo pe oba bolo man konyogi me tipo ka gin gitye ka woti cat.

Odero ma kicweyo me dero kor ot odero man kicweyo ki gin pot tugu kirubo ki kala madwong atar i iye ma ikine tye i iye kala macol kala ma alum alum kala ma obedo ocwak ocwak bene ki dong kala makwarkwar tye ma mwaonya tutwal dok kiguru ka kilyero ikor ot ma mwonya

Yeya motingo dano kun tye idinam madit yeya man otingo dano madwong yeya aryo magitye ki gin mawire tere makonyo weko yeya man ngweco madwir yeya man pekicera acera eni yeya matiyo ki gin mawire tere weko ngweco madwir ki got bene tye ma ocung idipi man neno pi man mwonya mada kit ma yamo tye ka pyete kede i wi pi weko pi woto ma neno ne mit, jo man gitye gucung i yeya kun yeya gi nen tye idipi.

Ot ma wi batine tye kala ma alumalum tye I lung kulu ma cok ki nam iteng ot man tye labolo ma kipito ma gineno mwonya mada idi nami bene tye cula nam mapol iye iteng nam tye lum ki yadi ma gin weng ginen kala ma alumalum.

Dako munu tye ka tic ki nyonyo kompiuta en bedo abeda i wi kom omako i cinge kikopo me mato cai dok bene woto idiyo kwede ki kompiuta meno

Ngec madit tye iteng pii ngec man oloko wiye tye ka donyo adonya i pii kun ongamo doge woko ngec man tye ngec ma kome gwagwa dok bene en tye iteng pii ma lac tutwal ngec pol kare gikwo idi pii ki dong iteng pii ka mangic ngic.